Endhoki eriku amaghagha no bugulu tuli bubona egwire ku kimuli, ekimuli kino kiliku elangi endheru, kakobe obumyufumyufu butontono no bwa kyenvu. Endhoki eno erikwendha kugya kola mudhenene gwete omubisi nga erina okusika kuku muno obudhi obw'okukozesa omubisi gwayo guveyo bulungi nga mughomu.

Guno omwalo , guliku amaato, guliku ebinonhi ebiri ku guluka mwibanga, ebileri ebyeru byeru bi masamasa mu ku nga ti byeru inho amaato gano kuliku eliriku bululu omugemu ni kyeru kyeru. Yabaayo elyato elya kiragala ni bululu omugemu. Lire lya bululu mugemu yenka.

Enho ngoina, eghumulireku awo ku lukalu olw'enhandha, engoina enho nhenhe, nkulu. Eyasaimeku katono ere kumbali eriyo ebiswabiswa n'obusubi obwa kiragala, ghanho kumbali ghona ghaligho amaadhi.

Bano abaami bali kutereza lugudho balina ebitiyo ono ayambeire nnanyeragha eya bululu alina ne kibwika ku mutwe ekya kyenvu, ole oghundi asibye ekooti mu nkendhe. Ba kuteime ono ayemeleire ya gema ku mugongo, eriyo abakubye amasimati abantu balaga nti balikola milimo. Ogha boda n'abasabaze be, ebizimbe biri ere

Omusaadha mwirugavu ayambaile ekyambalo eitale ekirugavu empale ya kitakataka, eryato liriku langi endirugavu ni langi eya kivuvuvu asimbye omuti mu maadhi omukono ogundi ya gugemesa ku lyato amaadhi mateefu enhandha eleile, eziramu kibuyaga yenayena oba mayengo.

Ebimuli ebirimu kakobe omutontono, ka pinka akatontono nere eriyo langi ya kilagala kwabaku no bwa kyenvu.

Omwami ono agemye eilobo ayemereire ghagati ku kigingi alitega eilobo lye agemese ekyenhandha muno mu maadhi. Ere ghansi elikulaga nga endhuba eli kugwa bugwe so saagha dheigulo iigulo.

Bano na betebwa abakuma idhembe bali agho ku kabangali yeibwe. Abandhi batyeime gheigulu ku kabangali ole yesigike ate ono omunamagye alinze enno.

Ghano ghaligho ebyo kwambala aye nga balyoti badhitunga mu ngoye edhiri oti dha bya bughangwa.

Abaana abaana balaga oti bava kuzanhamuku omupira oba bava kwesanhusamuku, abali mu budhozi obumyufu, abali mu budhozi bwa bululu, abazila sati ghaigulu ayenga bona bona bali ghano abaghanike emikono mu bubadhi obwendhagulo nga benda okunhumirwa ebifanani byeibwe. Abaana bano babulenzi bato mu myaka era nga bonabona balaga nti ba myaka milala egyo.

Abavubuka bano bali mu myaka kyegamu ne mirala nga bali basatu buli omu na kadomola ka maadhi bali oti baana baisomero nga bava kusundha ku maadhi, bali twala ye basula.

Gaali yo muka eri bita ku lugudho lwayo olwe kyuma, egaali yo muka eno amataala gayo agemberi gali kwaaka. Eraga nti olugudho lwayo luli ghagati mu kabira bira tikamaani inno. Ghagati mukabira emiti edhiri gho mulimu eda kyenvu, emyukirivi, emyufu obulungi, edha kilagala ne dha kachungwa ere eunhuma ere olengelayo olusozi.

Abaana abasomi nga bali ku isomero balaga nti batyeime ku ntebe edakolebwa mu mbawo. Abaana bano tubonaku magulu gonka era nga bali mu ngeito endhirugavu ne sitokisi emyufu okutoolaku ono ali wano wano kumbali ali mu ngeito eya kisitaka ni mwiine yena engeito ya kisitaka ne sitokisi myufu.

Kino nhinhi kibira ekitali na kisimbe busimbe na muntu. Wabula ekibira ekyesimba kyonka oba ekyesimba ku lwa Katonda. Kizibirivu mu ku kilimu emiti emighanvu oba emileyi, mulimu akagira mu magati ghakyo emiti gino gya kilagala omugemu.

Kino kyebeeta ekisasala oba ekiyumba eky'endhoki ekibamu omuzinga n'omudhenene, era ono okweghala okulumibwa endhoki ateireki gilavu ku mikono egilavu eno mmyufu, abedhye ekintu kye yandiba nga ayenda ku lya ku mudhenene, endhoki dhikaliku dhidho nnamu.

Abaami bano bali mu maato, amaato aga yingini edh'amafuta ti ga nkasi. Amaato gano, lino erindhi erisoka eno liliku langi endhirugavu ne eya bululu ogho ludhiludhi, ery'okubiri liliku bululu omugemu ni kyenvu. Abandhi bemeleire ate abandhi batyeime.

Oho omwami ali mu mpale ndirugavu, esaati nderu, nga ali ku kyalani. Ekyalaani nibino ebitunga emidoozi, neghuzi tuli bona ebidondi bya ghuuzi nnhenhe.

Ghano ghaligho emiti emighanvu ghabagho ebigogo bibire ere nhe milongoti giigire ndhigilengera. Ghano ghaligho ekiswa kya kisitaka n'eisubi lya kiragala.

Luno lusuku lwa matooke kuliku ebigogo ebya yanya. Amatooke gago ndi galengera kwabaku obugogo obuto... bunhilira.

Kino kizimbe, kizimbe kiriku ekigambo ekisoma nti mapera ndhoghoza mwene kyo ba mweta mapera. Ekizimbe kighanvu era kyazimbibwa bulungi iino kiri ku mu tindho gheigulu ebireri bya bululu.

Eno mmere nhungi okufa obufe kuliku omutyere ogwa kitakataka, emamba ensike obulungi ni kabegi.

Amaadhi gazigwire bwa buzigule weigulu awo gule mulongoti ere eriyo amayumba luno lugudho lweitaka kumabli kule kwona kuliku akagudho emiti mizibirivu.

Omwami ono ali mu lugoye bwerutaba lukyafu lwa langi ya kitakataka agemye mu itaka, eitika lino amaze olitabula nga basoka ku lityanka bata mu butiba akatiba kaba ka mbawo, bafulumya amatafari era ghale ghaligho embago omwiini gugwo ne kidhomola namatafari agandi gamaze okufulumya gayanike.

Engalo dhino musaadha bwendibona nga engalo dha kisaadha. Agemye ekyenhandha, engege yene ere yakava mu maadhi, oligibona? Ebikalakamba bikali birungi eyaseime . Obulamu bwayo bulagila ghale ku magumba agokumbali geette amawa, geyandeire kasamaleire.

Ghano ghaligho ente edha maleto ne dhitali dha maleto, ente dhino dhirina amabala amairugavu, agakitakataka na ge kidolidoli. Dhirina amaiga maghanvu na gandhi mampi, dhiri kulya eisubi era eisubi lili mu langi eya kilagala.

Ono kamulali gwebanike ku kaveera akeeru kamulali ono mu myufu. Mweneye atekwa okuba nga aligya kusa amutunde oba amutenga mu mere alyeku mpolampola.

Wano waliwo ekigudho ekivira side dh'eno nga kya itaka eno eri akati neno enhumba eriku obutegula. Waliwo olugudho lwa kolansi ere kino mwe kigukira. Ate side ere kulusozisozi eriyo amayumba mangi aaa waliwo emotoka epakinze wano kumbali, waliwo omwami ole ayemeleire kulugudho mu maaganana, aliwo nga ayambeire olugoye olweru ne kirugavu wansi. Akati kano kaliku amakola ga kiragala

Eno ntwiga ne kasinze kuba mpavu mu bisolo byonabyona, entwiga eno eri ghebakumira ebisolo ebyo mu nsiko. Era enso erina byeri kwetegereza, nere ere eriyo ebisolo ebindhi bye nengeire.

Eno ngira y'eitaka kumbali ghale ghaligho ekiswa kumpi no muti, ghaligho emiti mingi gilina amakoola ga kiragala ni kompawundi enhilira.

Ghano ghaligho ama motoka aga pakingibwa kumbali ghabagho ndhibonagho ekitala kyo kulugudho, ghabagho abantu abali ku tambulira ku lugudho, ghabagho ekipande ekili mu kala emyufu, ghabagho ebizimbe kumbali, mwabamu emiti egya kilagala, olugudho lwa kolansi ne... abantu abali ku pikipiki.

Enhumba yazimbibwa wansi kumpi nolusozi tukobe nti eri mu kiko era amaadhi bwe gavere nga maangi nidhino enhumba dhoghuliranga nti aaa dha sanhizibwagho nga olusozi lusanhuike oba nga amaadhi mangi. Ere kumbali ere eriyo amadhii no buzinga zinga, waliwo ne bigogo wano bya kala ya kilagala.

Ono mughumbi, kyali kughumba nkaali kukyekakasa bulungi ayenga ali kukozesa elangi eya kivuvu, mwene yena ali mumpale eya kivuvu.

Ono omukyala ali mabundha era bali ku kozesa ekyuma ki kabwidhibwidhi kyete akativi okubona omwaana ali mubera ki mundha.

Ensudhe eri mu kibiri, ensudhe eno esuntumaire, oba etyaime. Eri mu kibira awali emiti egiriku ebya kiragala. Ebikoola bya kiragala.

Bano bantu bali ku motoka ya kika kya Isuzu, ndheru, eriku amataala aye nga gaziraku, tigali kwaka. Nga kuliku abantu abatyaime ghaigulu, eziraku kigangaga. Aye balaga nti balibavuga ghaliwo gyebali kugya bali kubita ku kiguudho ekyeitaka. Kumbali kuliku emiti gya kiragala n'eisubi.

Gano maato gali kumaadhi, amaadhi gano ga nandha kuliku amayengo. Amato gano gali abiri kuliku abantu, abantu bano bami berere bendhibona abandhi batyeime abandhi bemereire. Amato galaga nti tigali tambula gali mu kifoo kilala olwokuba nga basibaku emigugha ku gabengo basula eyo ghansi mu maadhi oba agabale.

Omwami ono ayambaile empale eya gyini, agemye akenhanda mu mukono alina akantu kataile ku maadhi kentali kutegeera bulungi amaadhi malaavu.

Enho gama ya baliyo ya kiragala kungulu, munda ndheru, ghano kumbali ghaligho ekigaati ekyekituli ghagati.

Abakyala bano besaze oba bambaile empale buli omu alina ekyuma kye ekya kabwidhibuidhi era basaanufu, ali ghagati kiboneka alina kyazuile ekiyaka oba ekisesa, ali kulagaku baine.

Engoye dheboziza nga mulimu oti kateni oti masuka dhiri mu langi nderu yabaayo edhiri kusooka ghano, kuliku olumyufu, olwa kiragala omugemu, olwa kakobe, olwa kyenvu ne dhindhi kamaala. Engoye dhino badhoziza badanika kunsu ensu dirigho isatu. Nga ghanho ghalaga nti ghali mu kiiko nere kumbali eriyo emiti egya kiragala n'obusubi bwa kiragala.

Ensude ensude nga eli mu kibira, ensude eno etyeime wansi. Erina weli nga wetolweilwa emiti edhe bikola ebya kiragala ne birimu kyenvu kyenvu.

Dhino mpula bisolo bya munsiko gazizigavu gatisa no kutisa bitekwa okuba bizito kuba obona agada wa bona ebigere nga bizito. Tidhi oba bilya abantu ayenga bya munsiko, ghebiri waliwo enjila ya kisitaka n'emiti n'eisubi ebya kiragala

Obulumba obutono nga buli ku kisasala kya bwo kyete eki yumba bulimu ne byana bya bwo. Obulumba buno buli mu langi eya kyenvu, endhirugavu ni kitakataka.

Gino emiti gikaali mito bagisiba mu buvera obulimu eitaka. Emiti gino gitundhibwa era gya kiragala.

Bano baana bali ku isomero era nga bali kwega bya mikono. Basanhufu bamegeleire. Bali mu yunifoomu emyufu ghaigulu eriku ebirugavu, tisaati, ni ghansi kiragala omugemu n'abandi ere einhuma yunifoomu dha ndhaghulo.

Ono omwami muzungu ali mu mudhozi gwa bululu omugemu ali kunaaba mungalo ni sabuni, ali munda mu nhumba ye amaadhi gali kuyuyika ku katapu.

Bano bali oti balambuzi. Omwami agemye kamera mu ngalo aligya kuba bifananhi, omukyala yena ali munonhereza, bayambeire obukofira. Ole mwana atekwa okuba gha isomero mu bululu n'ekilugavu, n'ere kumbali eriyo ayemeleire ere mu miti.

Kino kisaaghe kya mupiira ekisaaghe kino kytoloovu, kirimu obusubi obwakolebwa obulungi eino nga busobozesa abantu okusamba omupiira nga tibegubiiza kyabaaku negeeti, emilyango gyokuingiramu mingi emotoka dhipakinze agho.

Onho omwami atali kuboneka bulungi alaga nti yali ku nhandha, kumbali w'enhandha ghano nga alinagho kyali kukola kuba alina byagemye, omusanha gugwo gwakavaayo, gwakyusa ni langi ya maadhi.

Engoye dhino badhipanga mu ngeri enumisa ekifo mwediri, dhiri mu langi edhakiragala omugemu, kiragala ogholudhiludhi, bululu omugemugemu ni bululu ogho ludhiludhi luno tilugoye lulala ghabula badhipanga bupange, ghaligho olugoye olumyufu, olwa kivuvuvu ni olwa kitakataka omugemu nekirugavu kirimu n'obwerubweru obwa mabalabala.

Okutendheka abaana emirimo gya ghaka kilungi abaana bano tubona n'omwana ogh'emyaka nga enna yena bamugheire akadomolake ku mutwe ka lita isatu oba itaanu asitwire, abandhi ba lita kumi ono agemye na kadome ka soda. Abaana bano bulyomu ali mu lugoye lwa kalaye, abapinka, aba kiragala, olwirugavu no lwa kitakataka bulyomu na kadomola baligya ku kigudho ekyeitaka kumbali kuliku emiti.

Ono omwami atekwa okuba nga yli akooye inho, yaava ni ku piki yalambalaku ghansi yagalamirira ku agho. Ali kumpi nh'enhandha. Aye nga ye ali ghaiguluku ere ghansi eriyo abantu bangi ghaligho n'ebizimbe ebya langi enderu. Omwami ayambaile ebyambalo bya bululu. Epiki eriku langi emyufu n'edhindhi.

Kino kizimbe ky'eisomero era ekizimbe kino kigya ba kya kalina. Kili mu langi eya kitakataka era kilaga nti bakakyongeraku okukizimba. Ghaligho ghano na kayumba n'enhumba enkeirekeire ey'amabaati, kwabaku n'amadaala ku kizimbe kire kyebali kuzimba ekya kalina.

Ghanho ghaligho abavubuka nga bali panga amatafali gaibwe, ghaligho ensugha eyameneka ku mugo nga ghaligho omuvubuka ali kumpi n'ensugha eyo oghundhi gemye kasolo ali kuyigha amatafaali ghansi, eriyo ali kuva ere mu mpale endeyi.

Abaana bano basomi era bali kuzanha nga omusomesa ali somesa. Balinze eno, ole aghanike omukono ali ere, ono ali kughandika. Bali mu tisaati emyufu. Omusomesa ali ghandika ku lubagho, aye abaana bona bye balimu.

Ebitimba bino byatolekebwa mu langi eya pinka, n'eya kisitaka n'endheru. Ebitimba bino biboneka nga bya kutunda. Kuliku ebintu ebyefananhiza ebinhere

Amakerenda amakerenda gano gali mu langi eya bululu mulimu aga langi eya bululu omugemu nendheru, eya kisayisayi eya pinka ni bululu, eya kyenvu. Mulimu agekyetoloze, mulimu gakikula kingi agensondha eisatu gongona galighano.

Omwaana ono ali ninanina akasozi ne kigugu kye ku mutwe ali mu mpale nnhimpi ne saati ya makono mampi, kumbali kwo lugudho ghali bita kuliku emiti ne eisubisubi. Omwaana ono ali ninanina olusozi ate olugudho lulaga nti lwalwazi.

Ekikula eky'engalo dhino kiraga nti dha mwami, era nga yali agemye engege enamu obulungi eyakava mu maadhi, okitegerera kuki? Eyasaime omunhwa, namagha gaayo, tugeete magha. N'amagha gaayo ga sadamaile okulaga nti ya kava mu maadhi ekaali kufa, telwiilegho inho bukya eva mu maadhi.

Abaami bano, babitirivu ku lukalu lw'enhandha, ghaligho n'omukyanga. Abandhi bali mundha mu maadhi, bali oti balikozesa amalobo okugema eby'enhandha, eriyo asuntumaile ghano ayambaile esaati ya pinka.

Kino kyanandha ekitategerekeka era muno mu Uganda ti subira nga kirimu aye nga kilamu kili mu maadhi kili zanhila omwo. Biba munsi edindhi mugayandhayandha aganene ago.

Eno pusi endhirugavu nzizigavu mu maiso, ameiso gayo gatisa galikwaka gaka iino. Ndhirugavu erighansi ghekintu ekya kitakataka egwire kava.

Kino kibira ekye miti emingi. Kumbali kuno kuliku akagira oba luguudho. Emiti gino gya kilagala egisinga bungi aye nga mulimu ne gya kitakataka ndho ghoza oba gyo tigikala.

Ebizimbe bingi, bingi okwiramu nti bingi mu magatigati ghano ghaligho emiti miti misulesule ebizimbe ebindhi biriku amabati ga kiragala ebindhi biriku langi eya kyenvu. Ghaligho ghano obutundubali akabululu, na ka kakyungwa ghabagho engoye, ghano ghatekwa okuba nga ghaligho eisomero.

Abaana abasomi bali mu yunifoomu ghansi edha kaki ghaigulu ndheru. Omwaana omugunha ali silingisa egaali ate ye omuvubuka abekeire ensawo ku mugongo, ensawo ndhirugavu ali mungaito ndhirugavu. Omughala ali mu ngaito editabwika bigere byona byona, ere mu maiso eriyo baneibwe ababasoseyo.

Omwami ali mu saati eriku amapeesa, gaago ameeru. Esaati enho ya bwalala n'obukuubo. Elimu olwa kiragala n'olwa kitakataka. Elina nh'elangi eyindhi etategerekeka. Agemye ekibala, ekibala kinho bakyeeta eipapaali era nga irungi inho ku bulamu.

Wano waliwo eisundhiro lya mafuta lye bakazaku oba eryetebwa shell nga mu maiso galyo ghano kulugudho waliwo akamotoka aka myufu. Wano waliwo owa boda ali mu saati eyemyalaala erimu bulu, bululu ne byeru nga ateireku ne kikoti. Ere yona eriyo kamunye ne motoka edindhi dirigya mule dhiti ne kipandhe kirigho

Mukyala ali mu gomasi eya kitakataka agemye embago, nh'abaana be babiri bonabona bagemye embago bali kulima mu kabegi.

Banho balimi ba mutyere, era omukyaala yeesibye ekilenge kiri agho kirimu oti lwakakobe oti lwapinka. Nh'eitale asibye ku mutwe nh'ebulauzi ya kyenvu. Omwami ali ku kalakita ali kutegeka webanasimba omutyere. Nga nh'ere kumbali eriyo omutyere n'amaadhi, omutyere guli mu langi ya kiragala anirira, omukyala alin'ente.

Okukola kilungi tikyendha kutyama butyame kulera mikono oba kulera ngalo. Omuntu ono asiise sumbusa dhe era adhisibire omuntu kasitoma ghule ne mpale ndhirugavu, ate ono ye ali mu mpale ya bululu nh'esaati oba tisati eya kyenvu.

Endhovu ibiri eda kisitaka, dhiriku obwiso obutono agatu ganene dhirina amasanga agalioti meiga ne bikono ebiwanvu bye kozesa okutola ekyo kulya no kusena amaadhi okunhwa. Endhovi dino wedemereire dhiri mu busubi obwa kilagala owoludhiludhi alimu oti lwa kyenvu kyenvu

Ghano ghaligho emiti egya badhibwa mungeri ey'engalabe era nga mumagati ge miti gino oba empango dhino mulimu engabo eriku amafumo abiri, ere kumbali eriyo ekizimbe eky'empirika kya myaliliro. Yabayo n'emiti edh'amasanhalaze edhiliku waya edh'amasanhalaze, n'eigulu eliriku ebileri ebyeru ne bya bululu.

Ghano ghaligho eigi eibisi lye bakubira mu bakuli bakuli eno nnhandavu yeyandala mulimu na kantu akakolebwa mu kiti ndhoghoza kakuba iiggi.

Lino eidhuka litekwa okuba nga li tundha eby'okuzanhisa ebya baana, ndhi bonagho ebimotoka, ndhi bona gho ebinoni. Ghaligho obwana obuva ku isomero buli mu yunifoomu dha bululu ono oghundhi musilamu ye bwikilire akakaaya akeru. Ghano ghaligho omwami mwirugavu abaana bagula agho ebigadi.

Guno mweta ogukulukusa amaadhi nga abantu bagutema buteme gu kulukuse amaadhi galeme kwingira mu mayumba geibwe.

Kino kikopo kya balio, kiteekwa okuba nga kirimu kyayi, kyayi bagya kumunwelaku dhonati ekigaati ekyekituli ghagati.

Omusaadha alikughumba era kyali ku ghumba ali kozesa ndoghoza bitosi. Ayambeire esati ya gi fungizaku emikono, sati eno ya bululu ne mpale ndhirugavu.

Bano tibatyamira ku bitone byeibwe ti ba bityamiraku bagya batendekebwa sagha dhino bali kusmba mu pira aye ba bughala ti balenzi oba ti basadha bano baana baghala balisamba omupira ogwebigere.

Baana basomi nga basanhufu baana bato omusomesa atekwa okuba nga mulungi ono, abaana bali mu yunifoomu ya pinka eliku obweru obutogi. Abaana buli omu musanhufu baghanike emikono bemereire.

Enhumba edhazimbibwa eitaka ne miti eyindhi eno eri ku mukono omuliro yaserekebwa eisubi ere esembayo ere kumbali yaserekebwa amabati, endhigi dha bibaati na miti.

Abaana bava sanhuka muku era balibasiga mu maiso ne bilangi langi, alibasiiga okubatamu oti bugheigholo oti bumuli alina tisati endhirugavu, empale ndhirugavu ya gini ensagho ku mugongo nakakofira akamyufu.

Bano abami bali ku maadhi kunhandha bali seyeya, baliseyeya tibafire nayo oghundhi aghanike omukono mwi banga bali ku maadhi kuzira mayengo.

Lino isundhiro lya mafuta ghaligho omwami ayambeire esaati emyufu ghabagho n'abandhi bonabona balyagho kumbali ghano ghaligho ekizimbe kye baakubaku pulasita, ghabagho nh'olugudo nga ghano ghaligho n'obusubi ne miti egya kiragala

Eno meri eri mu langi endheru eliku amadhinisa agendabirwamu, eliku elangi endhirugavu wansi, eliku obughuzi oba obuwaaya obugigemeleire tidhi oba bukola mulimu ki. Meri eno eli mu maadhi kumbali ere eliyo ebizimbe.

Kino kibuga kilimu ebizimbe ebye myalilo emingi. Ebizimbe bino biliku kala ya kisitaka, eya kyenvu kuliku no bulangi langi obwa bulu. Mamotoka mangi gapakinze agho mulimu kosita, kamunye na bantu abali ku bigere.

Abaami bano bali babiri bulyomu alina ekikofira ku mutwe bali bulyomu mu lyato lyandhaghulo ono asoka eno ali mu kikooti ekya kitakataka ekimuyambaku obutaghulila bwinhogovu mpegho mwingila mu kifuba ne mpale ndhirugavu, ebutusi ndheru, kikofira kyeru ole yena ali mu bibye birugavu ne kikofira kya kivuvu. Enhandha eri ku mulala kuzira mayengo.

Endhoki nga dhiri kwingila mu kiyumba kye ba dhizimbira obuzimbire, endhoki dhino dhiri guluka dhiri mu langi eya kyenvu ne ndhirugavu.